Ha misilezan beetizay aaze giiko issi kareththa mayo gaththi mayida asi sharafa wodhiza xale haaththa bolla maarizi ba sharafa wodhanas caccafishe beetees.

Issi kereththa mayuwa mayida issi yelaga na'iya ha xelashshe betaywus ha nayeyippe guye baggara cora asay issoy isuwara shiqidi ayi oththanne gi zoretishshenne tobise bettosona

Ha misilen beetiza oydu gidiza asati de'osona. Haysatika issi goyetida bittani kaatha laagishe woykon bushakishe woy wuxishe de'osona.

Dumma dumma puuteta ushshanassinne hara asa naati duuqqidi go'ettanaas giigida issi dembba sohan asa naati diri kessido haaththay beettishe de'ees.

Ha misilen beettizay aaze giikko issi cimi ekkiza attuma asi maathanne woykko mitha woriya sharafata xayssanas xale caccafishe beettees.

dumma dumma mita tuuyonne hara qasse katta tuuyo de'iya hargiya xannayida issi attuma asi ha misilen beettes ha asikka booththa maayo mayidoyssara ha simmi uttides

Issi atuma assiy ha misilen betes. Ha atuma asappe guye bagara dumma dumma dan'o dozata lemisos giste,santhay h.h.m maldoyinne badalat betishe de'osona.

Bootha madabaran kunthi kunhhid yiic'id qosiyo kathay ha misilen betishe de'es. Ha kathaka hankuwa qosogadan qosanas gidi kunthi kunthid yiicishe diza issi yelagay beetes.

Ha misilen beettizay aaze giikko dumma dumm dan7o doozatappe issoy gidiza ayfa ayfe. Katha qomo gidiza muuze beettes ha muzeka biro qanxettiza gides

Tuuke mellisanas yaagidi maxxidoyssa mellisanas jiiban miccidi a bolla awa bessishe deizza oyddu giidiza asati ha missileppe bettossona hessatappeka issi cimma addezinne heezhzhu giddiza Yellagati bettosona.

Ha misilezan beetizay aaze giiko issi dan77o doozatape issuwa gidiza tukke maxashe issi inda izaka teerida tukeza maxashe dawus.

Ha misilen betizay aze giko issi cima mishiriya uutha hashanasi gobara dizaysa qanxa qanxada kesashe betawus ha mishiriyaka dumma dumma uuthas diza go'a erashe dicida asa

Ha misilezan beththiza ayfaayfee kaththaa kaththa qommotuppe issuwaa gidiza paappayee de7ees;ha paapayenkka dumma dumma theerizayssathinne qaye dizayssathi beeththishe de7oosona.

Haa missilezanni bettiza dani''o dozatti de'osona .heyissatippekka lemisuwassi abikadose,manigoyinne dumma dumma muzetti,uththayi hessa hessa malatti bettishshe de'osona.

Ha misilezan beetizay aaze giiko wolqama worati ekiza miththay dees. Ha miththappe sinthe baggara uuthay alizaysi dees.

ha misilezan beettizay aazay giikko dumma dumma aypaaybe katha qommotoppe issua gidiza teeriza woykko zo7o katha qommoy beettishe deees ha mithaykka guye baggara baappe wolqama woray deiyayssappe sinthaqo shiiqidi beeththees

hammisilezan beettizay aazey giikko dumma dumma kattatanne dan7o doozata heyssa danka leemisoas chukiya lokkomiya micidi awan melisiya asay melisidi deiyogee beettishe deees

Dumma dumma asati issipPe shiiqidi kawo oosanchatuura tiya bangga giddon eqqidi ha xeellishe beettoosona. Heyssatuppeka adusqi ekkiza cora asati bantta qoophe huphen wottidoson.

Ha misilen beettizay aaze giikko issi heraga mishiriya tukke maxashe beeththowos ha tukeka nu gaammo biittassi koyro baaso mithasoppe issua gidizayssa

Issi mazabara kumi ooththiza meray keehippe zo7ido barbare beettishe de7ees ha barbarekka dumma dumma go7as asa naatus peiyayssa heyssapeka leemisoos katha mal7ethanas maaddees

cora attuma asatinne maca asati issippe gididi tiya maldo xeellishe beettosona ha asatuppeka issoti issoti bantazokkon kushe woththidi ufayxi xeelishe beettosona

hamisilen beettizay aaze giikko tiya tukeza melisidi gaaciya maashinen qolidi gaacisishe de7iza asasinne maashiney hamisilen beettishe deees

Dan'o doozatuppe issua gidiza tukkiya ayfeya ba kushen oyqqida asi beethtishe deees ha asikka keeshen konthi wottizo teera tukke ayfeppe ba kushen kuphatizi xeellishe beettees.

Ha misilen beettiza issi cima bitane deees ha cima bitanekka ba ushacha kushezan qanxethi boonta woykko gakki boonta muuzeza oykqidi ha xeellishe deees.

ha misilen beettizay aaza giikko dumma dumma cora asati unkothanne heyssadanka madabaran ka'iza kathasa ubba bayzanas ehidi uttidayssatinne shammishe diza asati beettosona

Ha misilin beettizay aazey giikko issi yelada ordi ekkiza attumasi jeees ha attumasappe guye baggara maatay biittha kammidayssi beettishe deees.

Ha misilen eqqidi ha xeellishe diza kareta qoote maa'iza choo ufayxiya issi attu maasi beettees ha attu maasikka teera tuke ba nam'u kushin kuphasi oyqqidi ha xeellishe deees.

Yabara oytizi tokkizo muuzezi hamisileyon beettees hamisilezanka beettiza muuzesappe nam'ada gidduara shaakki kanti yiza karetha ogekka hamisilen deees.

ha misilen beettiza cora kawo oosanchati de7oosona heyssatikka tiya banga giddo geli eqqidi banga oyqqidi poto dendanas ha simmi eqqidayssati ha misilen beettishe de7oosona

dumma dumma wolqama wora giddon de7iza maatay ha misilen beethtishe deees ha maatappe sinthe baggara issi ordi ekkiza attumasi ha xeelli eqqizayssi beethtees

ha misilen beettizay aaze giikko dumma dumma zan7o duusatuppe issua gidiza shonkoruwa yaagiyo woykko asa naati a xeessa qanxi uyo kattha woykko haaththay giddon dizay beettishe deees

issi cima attuma adde ha simmi eqqidi ba huphen qoophe wottoyssara dono xeellishe deees ha dzono unko xeellishe diza addekka guye baggara wolqama mithappe oosettizayssi dizayssa demmooontha xeellees.

ha misilen beettiza issi yelaga naynne cora aara diza maati beettosona heyssatuppeka ha yelagati aaza ooththizo giikko ka iboonta muuzeta issua issua bolla doorishe beettoosona

keeshen kumiza teera tukke ayfeppe kuqati ekkidi ba kushen oyqqiza issi asi ha misilen beettees ha asikka ba nam7u kushen kucththuke kuqati oykqidi ha zaari bessishe deees

Dumma dumma zaan'o duozati hamisilen beethtishe de'osona heyssatikka puutiya puutisidi tokkiyo uutha haaxatanne heyssa heyssadanka kathasi bazalati cora katha qommoti beethtishe de'osona

Dumma dumma ayfaayfe katta qommotappe issua gidiza tiya mangozi hamisilen beethtishe de'ees hamangozikka gakkibenta woykko teerontha mango geetettes.

ha misilezan beettizay aaze giikko unkotiza katha qommotappe issua gidiza donoy beethtishe deees ha dzunuakka bar kushiya yeddidi oyqiza issi asi deees

zambile zan teera tukke kuntiza issi yelaga na7i ha misilen beethtishe deees ha teera tukezikka dumma dumma go7asi pees heyssapeka leemisosi awan melisidi tukke soon uyanassinne bayzikko miisha ekkanas maaddees

ha misilen beettizay aaze giikko issi demba biittan woykko gaden zerettiza tuumoy woykko ba sohuwa sohua oyqqidi waaron deettizayssi de7ees

Nu biitas zooko mekeththa giddiza goshsha oththo oththishe deiya issi atuma asi bettes ha atuma assayka goyishshe diiza biitay aaza mala biite giyaba giidiko kareththa woykko xala biita gide.....

Hayssa misileza bolla taasi beetizay aaze gizayssa giddiko woykko xeelishin dizayssi issi attuma asi boora goyishe dizayssanne dumma dumma lo'iza miishata gidoyssi qoncce gididi dizayssa besees.

Ha missileza bolla bettizayiss aze gizayissa gidikko dumma dumma asati ayifa ayife kaththa qomotappe isso gidida kaxibena muzze doranass canshshe dizayissa besses

Ha misilen betiza nam'u atuma asati de'osona ha atuma asatika banta tokizo putezi awara moretidesha aybe etasi gidi issuwa issuwa xelishe betosona

Dumma dumma miththaa qanxxuwaaninne hara oosothan ereththiza macca asathinne aththuma assathi issippe shiiqidi wolqqaama adussa miththatha qanxxishe beeththoosona; he issathappekka issi aththuma asi daafuridi guyye kiyi eqqi des.

Duma duma dani7on mokiza mithatupe issuwa gidiza tuke betishe de7es. Ha tukesika ayife ha nu xeliyo boso7an awa be7id melana mala micetidayis betishe de7es.

Cora asati issippe ogera hemetishe betosona,ha asatika banta oyikdo puute tokanasi issoy issuwa kaalidi banta maarara maarara ha hemetishe betosona.

Ha misilen beeththiza oyddu gidiza macca asathi de7oosona;hayssathikka banththa kushe yeddidi sanththa puuthe giddoppe sharafanne dumma dumma kaththaa woriza miththatha maxi maxidi woykko shoddi kessishee beeththoosona.

Badala ayfeza burchidi awa aho issishe diza issi yelaga naatinne macasay beettosona ha asatuppekka issoti issoti ha xeellidi keehippe ufayssa hanosan miicishe beettosona

ha misilen beettiza nam7'u attu maasati ze7'oosona heyssatikka bantha kushen xaafiza woraqata oyqizi ha xeelli eqqishin entappe sinthe baggara kathay diccizayssi beette

ha misilizan beettiza cora woykko dalga asati issoy issuyara uutha haaxa oyqqizi tokkanaso efishe beettosona ha asatuppeka sinthe baggara dizayssa ekkanas hara asati yaanawu ze7iyo gaatan erisosona

Issi yelaga attumasi ha misilen beethtishe deees ha asikka puute tokkanaass ba kushen biithe kaashishe beeththees ha asikka ha xeellidi ufayssan miicishe deees.

ha misileze bolla beettiza cora asati de7oosona ha asatikka banta oyqido puuteza tokkanaas efishe beettiyoge hataas qoncen deees hayssatuppeka sinthe baggara diza issi attuma asi ba qoodhezan gammo dunguzaza qach wooththides

Ha misilen beettizey aaze giikko dan7o duuzatuppe issua gidiza yelehiya giyo biithara goggidi biza katha oyqqiza issi cima mishiriya ham misilen beeththashe de7awu.

goshsha oosuwaninne puutiya tossan eretiza cora asati issoy issuwara kiydi banta akafaza oyqqidi biitta kaashishe beettosona ha asatikka yabara kessidi puutiya tokkanaas soho giigissishe beettosona

Ha misilin beettiza issi cima mishiriya de'owus ha cima indiyakka ba zokkozan gatha ba'ada ha hemethashe beettikkone a ba ido gathay keehippe melidayssa gidees

Ha misilen beettiza heedzdzu asati de'oosona heyssatappeka issi guutha na ay giddzon eqqidaysi beeththees ha asatikka gaashe ayfe bantha kushen oyqi wuthidosona

ha mishiriya hokkada aaza uoththay kiyaba gidikko ba ooththido boykko puoti sido santhe giddoppe sharabanne dzumma dzumma qohiya shuchchata maxa maxaza wora kessashe beeththawus

Ha'i wodeyan asa natos wolqa minjanasinne oosowa elelesanansinne medhdhetiza bita goyiza kamey betishe de'es hakamepeka miye bagara hokida issi atuma asi betes

Katha bukana danda'iza mashine beyanas danda'adis hesadanka katha goyana danda'iza machine beyanas danda'adis haysati ha'i Woden yida asa naytas dabura guthana hara hara othuwa elelisanas medhetizaysa gidosona

Ha missillezzan azzi betti gikko katha kethan issiniyya bettashe daws ha katha keetheppekka emmere baggarra wolqqama uthay bettishe de77ees ha uthappekka guye baggara asatti eqidossona.

Ha misilezzan betizzay azze gikko dumma dumma go77a imizzakammeti bettosona ha kametikka haatha botha kamen qolishe de77ossona.

Ha misilen bettizay azze gikoa ha'i wode asa natu wolqa minjanas go'etiza meray zo'o guduza kaththa bukiza kame betishe de's

Katha bukiya mashine ha misilen betishe de'es ha mashinepe sintha bagara uthatinne asa nati beetshe dosona,heysatika aazi oothizo giko dumma dumma osuwa elisisanasj xeyiseti shikqidaysata gidosona.

Cora asay issippe shiqidi issoy issara ufayetishe zoretishe hesadanka ufayetisha micishe betosona ha asatika sinthe bagara kame wothidi kame oyqanas issi attuma ase uttis wothidosona

Asa naytus dabura guthanasine duma duma wolqa minjanasi medhetiza medhay zo'one bothay ka karethazara walakan diza kamey betishe de'es ha kamepeka guye bagara pula hanotan kexetiza kethiy betes

Ha misilen beettizay aaze giiko issi kaththa cakkiya kaamey beetishe de'es ha kaameyka ba bolla Tophphiya cililo, galal'o, zo'o medhay diza bandira essi uttides.

Cora asati issoy issuwara shiiqidi ha kaame waatoni waatoni yaagidi mooretiza kaameza lo7etisanassi woykko katha bukkiya maashineza lo7etisanaba qoppishe beeththosona.

katha bukkishe de7iya issi attumasi amisilen beettes ha attumasikka katha waas bukkize giyaba gidikko ballan pude denthidi gaashe ayfe utulappe shaakkishenne awa bessishe beettees

cora asati issoy issuara haasayishenne ufaycishe qasseka miicishe beettosona hayssatappeka guye baggara kaameti beethtishe de7oosona

Dumma dumma oosowas asa naati go7etiyo eessutanassinne hara worqa minjanas dumma go7a immiya kaame ha misilen beeththishee deees ha kaameppekka miye baggara eqqiza wolqama mithati beeththishe de7oosa

dumma dumma biiththa goyanassinne hara go7as medhetiza kaamey ha misilen beethtishe deees ha kaameppeka miye baggara keeththatinne qasse asa naati eqqidayssati beeththosona

Kaame laaggashe beettiya issi maca nayiya ha misilen beettawus hanayiyakka laaggashe diza kaame aazas go7izee giikko biittha goyiza kaametoppe issua geetette.

ha misilezan beettiza cora asati de'osona heyssatikka banta ooththiyo maashine mooretin waatiloythoni yaagiyoyssa zoretishe de'oosona heyssatappeka guye baggara nam'ati maashiniza oyqqidi ha xeellizi eqqidosona

Dumma dzumma kaameti nutophiyan eretosona heyssatuppeka goshsha oosoas maaddiya issi kaame ha misilen beethtishe deees ha kaamekka katha cakki oyssan eretees

Dumma dumma kaame qommoti nu tophiyan de'oosona heyssatuppeka issoy biiththa goyiza kaame yaagiyo zo'o merayinne dumma dumma hara merati beethtiyo kaame ha misilen beethtishe deees.

biitha goyshe deiza issi makinay boykko kaameye hamisidin beettes ha kaameppeka sinthe baggara goyettida biittay aaza male giikko karexi ekkiza xalatiya biitha geetetti xeeygettes

ha misilezan beettizay aaze giikko katha bukkiza maashinenne bukkanaas katha mashinezan qoli didiza macanne attuma asati beethtishe de7oosona

Ha misilezon beettizay aaze giikko badalay shale bessidayssi beeththees ha shale bessida badalazakka kaamen haaththe ehidi haaththe ushshishe diza asati beeththosona.

ha misilen beettizay aazey giikko dumma dumma asa naat wolqa minjanassinne dumma oosowas medhetiza kaame beettishe deees ha kaamekka aaza ooththize giikko katha cakkishe beettees

kattaza cakishe beettiya cora kaameti hamisilen beetthosona heyssatuppeka sintha xeeran dizayssinne guye gaxan dizayssi dummatethay entha wolqa wolqa keena oosozan beettees

ha misilen aazi beethtize giyawa gidikko ogey lo7i oosetidayssi deees ha ogera he methishenne ogeppe miye baggan dooreth eqqiza kaamey beeththishe dishin ha ogeppe gaxanka katha caki ekkido demba biitthay beethtishe deees

ha misilin beettizay aazey giikko dumma dumma asa naatu wolqa minchanas medhetiza kaame demban eqqidi beeththees ha kaamekka guye bagga gonge xoqu ooththidi eqqides

hammisi lezan beettiza katha bukkiza maashine de7ees ha katha bukkiza maashineppe sinthe baggara xoqu giza zuman beettiza wolqama wooray de7ees

ha msileen beettizay aazee giikko issi biitha goyiza kaamenne sinthe baggara asa naata caaniza booththa kaame beeththishe de7oosona ha kaametappe sinthe baggarakka wolqama woray beeththishe de'es

Dumma dumma kattata cakanassinne bukkanas maaddiya maashinee woykko kaamey hamisilen beettishe deees ha kaamesika sintha baggaynne guye baggara dumma dumba bolla kifiliye zo7o meray beethtishe deees.

Ha misilezan karetha mayo gathi mayida nam'u asati beetishe de'osona, ha asatuppe sinthe bagara woyko miye bagara eqiza nam'u asatuppe issi atumageyinne issi macara beetashe de'awusi.

bootta maayo maay7ida nam7u macanayti ha misilen beettoosana intappeka guye baggara kaamee ha etakko yishe beettees heyssape miye baggara asa naati yaanne haanne himethiyo hoykko kaamee himethiyo aaho oge beettishe deees

guutha nayta etta cugan cugan utisada mizashe de7iya issi yelaga nayya beeththos hanayokka barsishe diza issi guutha naay beettishe deees

Ha misilen beettizay aazee giikko dumma dumma maayo maay'ida asati beettishe de'oosuna ha asatuppeka guye baggara kaameti de'oosuna ha asata haa so gelsanas penge dooyiza issi attu maassikka beettishe dees

Guutha nayti baantha kushe zaan sharaba wodhizanne guxunesa wodhiza xale oyqqidi xoqu oothtidi miicishe beettosona anaytappeka gidduan issi booththa shurabe maa7ida issi yelaga macana iya eqqada ha xeellashe beettos

issi attuma asi booththa mazabaran kumizanne doorettiza katthasa xeellishe beettees ha asappeka sinthe baggara diza katthappe miiye baggara cora asati issoy issoara haasiyishe beettosona

ha misilin beettizay aaze giikko issi nam7u gidiza qeeri oykku guutha nayti katha mishe beettosona ha guutha nayti katha mi simmidi ha xeellisi de7oosna

ha misilen beettizay aazee giikko issi dure suyqe keeththan diza daro katha qommoti beettishe de7oosona hayssatikka leemiswassi bangay, gistey hessa hessa malati saason qashettizayssati beethtoosona

ha misilen beettizay aazey giikko issi ceeggi ekkiza keeththa penge de7ees ha keeththa pengeppe sinthe baggara dumma dumma katha qommoti saasozan yiicecidayssati de7oosona

ha misilen beettizay aaze giikko issi yelaga asi ba morgezan maxabara kumiza kathe tookkizi himetishe beettees ha asikka ba tohonka maxabara kumiza katha yedhi eqqi uttides

Ha misilen beettiza nam7u nayti de7oosona heyssatappeka issoy booththa maay7o maayidi ha simmi eqqideyssa gidishin issoy izappe guutha geessan xoqu gidi xeellees.

Katha kattiyo keeththan de'iya woykko gishiya issi yelaga nayyeya katha miya naatu yo aaza eho yaagada entara haasiyashe beettoos heyssatappeka issi yela giya o xeellada miicashe beettoos.

ha misilezan beettizay aase giikko issi yelaga keehippe lo7iza nayya guutha naata cuban cuban utisada katha misashinne haaththa ushshashe beethawus

ha misilen beettiza issi miicashe diza yelaga macasaya ze7owus ha mishireppe sinthe baggara huuyiza miisha ippe shammidi baanas haniza asi eqqidayssi beettees

Cora asay issippe giididdi tiya bangga giddon Giddidi ha xeeli eqidosoona. Asatuppe guye baggarakka cora ciitay betishe de'es.

Ha misilezan betizay aze giikon dumma dumma dan'o dozatappe isuwa gididiza santhay betishe de'es. Ha santhayka daro wode asa nati usti Kathara manasinne hara bayziko miisha ekid asa go'es.

Ha missilezan bettizay aze giko cora asati tiya badalaza qanxi qanxidi woykko poshshidi miiza mizanasine gido woy bantas manas soho effanawu qanxizaysazi bettishe deossona.

Uuththay wolqqaamizi woykko alidayshi beeththishe de7ees; ha uuththaappe gaxa baggaara matha wode zereththizi buroo bul7eppe aadhdhiza badalay beeththishe de7ees.

Ha misilen bettizayaze gikko namm'u attuma aasati beetishshe dee'osona ha asatuppeka issoy kaththayo eqqidi ba silkeza haythan wottidi halos gi hasiyishshe beetes

Issi coma ekiya order mishiriya yelaga woyko tiya Banga gido gelada eqa uttadus ha mishiriype guye bagara wolqama demba bitan mokiza maatay bita kamizaysi betishe de'es

Aysara kessida tiya badali ha misilen beetishe de'ees. Ha tiya badalika ove nam'un shaakin ba bessan bessan woyko ba citan citan beetishe de'ees.

Issi orde asati ha hemetishe beetosona. Ha asatuppe guye bagaraka c'ora asati yide dikone ethappe miye bagara bantha gosha biththa bolla thokishene go'ishe deiza asati berthosona.

Issi woliqama aho demiba bitan mokiza matay betishe deesi ha matappekka sinththe baggara mati bayida mela bado diza botay betishe deesi

hamisiliyon beettiza tiya bangi deees ha tiya bangikka melikko daro go7a asa naatussi immiyogey oossinne qosettenna woykko geemenna qonco qofa gidees

Katta bukkan eretiza issi cima ekkiza mishiriya kattaza aaththa aaththa yeggada awa bessashe deawus ha mishiriyakka ballan katta aaththa aaththata woykko gaashiya bukkanas lo7o eratethan aaththa yeggada awa bessashe de'awus.

katha bukane wolqama eratethay diza asati gamma mehiya laaggizi katha bukkishe beeththosona hayssatuppekka hini baggara jooren diza kathasikka beettishe deoosona

kattha bukkishe de7iya issi attuma asi beettees ha attuma asikka katha gammame hetha laaggidi etato7an bukkishe beettes ha katha bukkiza addeppe sinthe baggara buro bukettana diza kathasikka dooren beettishe de7ooson

Nu gaammo biitta asa hara biithappe tummayiya woga maayoya maay7ida nam7u asati ha misilen beeththoosona heyssatikka banta kushezan tiya badalaza oyqqu eqqidosona.

Ha bessan beettizay aazay giikko keeyippe lo'iya mehe maanas puula hanotan dicciza qooroy deees ha maataykka aazase giikko dumma dumma go'as beenisoas miizay maanasi keeththassinne hara hara go'as pee

ha misilen beettizay aazee giikko issi booththa maayo gathi maay7ida issi attu maasi beettees ha attu maassappe guye baggara tiya kath beettishe deees

Hammisi lezan beettizay aaze giikko issi yelaga mihiriya daafursis geennan de7ay da ba yeloza zookkon ba7aza ba puuthi sido saanthe giddoppe sharafa maxa maxaza wora olashe beettowus.

ha misilenu beettizay aazey giikko nam7u asati tiya badala xeellishe beettoosona ha asatuppeka issiniya macaro gidishin issoy guutha doonzi ekkiza attumasa gidees

Ha misilezan beettiza issi yelaga ekkiya mishiriya deawus ha yelaga ekkiya mishiriyakka bar kushe micada banga puuthe giddon woykko tiya banga giddon eqqata beettawu.

Ha misilezan beettiza issi yelaga mishiriya de7owos ha yelaga mishiriyakka banga puutheyo woykko tiya bangayo giddo gela eqqada barkushen tiyathiza banga oy qashe beethtowos

Ha misilen beettizay aaze giikko issi thiya badali beettishe deees hathiya badalekka rajatethan ekkido gishas nam7a ba7idi heedzdzantho baaakka ehishe beettees

ha misilen beettizay aaze giikko wolqama denbazan goyettidi zerettiza kattazi beettishe deees ha kattazikka sunthay thiya badala geesetti xeeygetes

issi hedzdzu gidiza asati ha simmi eqqidi banta qooren dunguza qachida nam7u asatura ubbay badala banta kushen oyqqidi tiya badala xeellishe de7oosona

Ha misilen beettiza issi cimi ekkiza atte deees ha attuma asappe sinthe baggara wolqama demba biittay deees ha demba biittan mokkiza tiya woykko aysaariza bazalikka beettishe deees.

Gaashiya bukkiyo ooson keehippe eratethay tyiza issi maca mishiriya beeththashe de7awus ha maca mishiriyakka ba kushen koxeza oyqata an aaththa yeggash beeththawus

ha misilen beettizay aaze giikko tiya bazali beeththishe deees ha thiya bazalekka ba aysareera dzancacidi buro maanas gakkidi deiyayssi beethtishe de7ees

ha misilen beeththiza cora asati oge oyqqidi hemetishe de7oosona heyssatappeka issi cuga gidiza asati banta tokkizo katta ayfe woykko tiya maldo xeellishe beettosona

issi meliza badale pooshishe deiza issi adde beettees ha addezikka hiiththa maayo huuphen xaaxizi heyssa danka zokko kathi maay7idi hamisilen sinteki eqqi beettishe de7ees.

asa naati daro go7a ekkiyo uuthay ha misilen beettishe deees ha uutha go7appeka leemisoassi haashikko unca koosikko kattadan maanassinne heyssa heyssadan hara qasse mehiyas yeechcha ancikko maatadan god7iya medoosata maaddiya doozay beettishe deees

ha misilen beettiza issi ordi ekkiza attumasi de7ees ha attumasikka tiya maldoza ba kushen oyqanas zara ishe beettees ha asikka issi kushen ba booththa qoophe oyqi uqqides

ha misilen beettizay aazee giikko keehippe denba biittan mokkiza maatay beethtishe de7ees ha maatappeka sinthe baggara issi issi mitasinne katamati beethtishe de7oosona

dumma dumma katthaa ayfetanne heyssa danka unkotiza kathata bayziya issi addezi hamisilen deees hayssappeka bayzettiza kathatikka maxabaran mazabaran bessan bessan shaaketi uthidosona

Issi puulunththa aadhdhi aadhi cadido atuma assay ha misiley besees. Ha asaykka ba kushen puute woyiko tokanasi ehizo mitha mari oykkides.

Cora asati issoy isuwra zatid ziriya oykidi hamutishe betosona, ha asatupekka miye bagara wolqama bitay betena woyko yashiya woray betishe de'es

Cora asati woyko kawo osanchati cima asatura ubbay shiiqidi mitha gidonpe ha shiqidi zoretishenne hasiyishe betosona hasafeka woraqata oykidi de'izasatika dosona waraqatay dontaysatika betosona

Gamo asa woga mayo ba qodhera athiza issi yalagay ba kushen pute oyiqidi tokanasi epishe betes ha asape guye bagara coora asatika a'a kalidi hemetidi yishe betosona.

Issi c'ima atuma asi ha missilen betes ha c'ima atuma asape guye bagara wolqama woyko aduqi eqida gasho mitay betishe de'es.

Cora kawo oothanchatinne dumma dumma goshshanchati issippe shiiqidi ha dembba bessan miththa puute tokkishe beetosona. Ha asatuppeka isoti isoti eqqidi xeelishin hankoti qasseka tokishe deetees.

gaammo woga may7oya banta qooreyra xaaxida cora asati issoy issowara dendidi puute tokkanas oyqqidi hemethishe boosona heyssatappeka sintha baggan issi asi ba qoodhen ha mayoza qachennan hemetishe beettees

Biiththay beeththenna wolqqaama worappe sinththe baggaara xoqu giza deree beeththishe de7ees; ha deriya bollankka daro maathathinne miththathi deriyaa hupheya kammi uththidosona,

karetha bogge gixxiza nam'u asati ha misilen beettosona heyssatikka puutiya tossa eriyo gaason issuy issuyara zoretisheninne haasiyishen demmoos

Karetha maay7o dancida cora asati issoy issuara kaallidi ha misilen beetthosonna ha asatikka puuthe tokkanaasi bishe sinthan edzeiza durumappe ha baggi simmi hemetishe beeththosona

Wolqama aaho demba biittan mokkiza puute woykko maatay beettishe deees hapuutenne maatay sinthe baggara dere xoqu gizayssappe ziqqi gidi dilba bessan beettees.

Ha misilizan beettiza issi cima keeththay deees ha ceeygida keethtazikka urqay qolethontha xaykkoka bollara diza kamay ubbay dendi shin mela kolkole keethti eqqidi dees.

Hamisilen beettizay aaze giikko issi demba biittan mokkiza mithatinne maatati beettishe de'oosuna Hamatatuppe sinthe baggara issi keeththayka beettishe deees.

issi yelaga attuma asi utthizi puuthe sokkishin beyettes ha yelaga attuma asikka biitha kaashidi heyssa danka mango puuthe sokkizi biittha heyssakko shiishshishe beettes

hammisi lizan beettizay aazey giikko dumma dumma mita tossa eratethay diza asati issoy issuara zoretishe beettosona heyssatappeka guye baggara nam7u asati issoy issuakko zokko zaaridi eqqidosona

hamisiben beettiza issi orde attuma asi de7ees attuma asikka meheza heemishinninne kathappe qanxi qanxizi mehetas yeggishe beettees

Daro kaththatanne dumma dumma onkkotti zabata heyssadankka ayfa ayfata bayziyo wolqqamma giyadan shammetiyanne bayzetiya sohowan eqqida asati betishe de'ossona.

.Dan7o dozatuppe woykko unkkoy meetettizakaththatuppe isso geettettizappdonoynne kaarotey hessaadankka bonccoy meetettiza dumma dumma katha qommoti hamisilen beettishe de7oosona.

Dumma dumma ayife ayifida kata qommotuppe g teera kattathi ha misilen betishe de'osona.he iisatikka lemisosi dumma duma marat betosona

dumma dumma ayfa ayfe katha qommoti toopphiyan erethosona heyssatuppekka daroto nu gaammo biitan eretiya gaammo muuze awkadoosenne heyssa heyssa malati hammisilen beettosona

dumma dumma ayfaayfe katta qommuti ha misilen beettosona heyssatappeka leemisuase abkadoosse mangoy muuze yelehe paapaayenne heyssa heyssa malati ha misilezan beettoos

Dumma dumma ayfa ayfe katta qommotuppe issua gidiza cora kathasi ha misilen beettosona heyssatikka leemisoasse awkadoose mango paapaye heyssa heyssa malatinne harati beettishe de'sona.

ha misilen beettizay aazey giikko dumma dumma dzan'o ayfa ayfe katha qommoti de'osona, heyssatikka leemisosi dumma dummati teeridayssati beettishe de'osona.

Ha misilen beettiza aybaayfe katha qommotappe issua gidiza teeribeenna oykko ka ibeenna abgadoose beeththishe deees ha abgadooseykka maxethidi haarethana si gidi nam'u bessan asa naati doori wottidoyssi beeththishe dee

Kattaza mal7isanassinne dumma dumma ustos go7etiyo katha aypeti ha misilen beettosona heyssatuppeka leemisuwas ustos santha go7ethetees barbaresa qasse kattha mal7ethanas go7etos

ha misilen beettizay aaze giikko donoy karote gumbo santhaynne heyssa heyssa mala kathasi beethtishe de7oosona hayssatuppeka dumma dumma haratikka issipe shanxan qashethi beettishe de7oosona

dumma dumma ayfaayfe kaxa qommoti hamisilen beettishe de7oosona heyssatuppeka leemisoas awkadoose mango zaytoonenne heyssa heyssa malati beettishe de7oosona

ayfiaybe kattha qommotuppe issua gidiza paapaayiya yaagiyo mitha qommoy hamisilen beeththishe deees heyssatuppeka heedzdzati teeridayssa gidishin hankoti gakkontha woykko buro teerana de7izayssa gidosona

Dumma dumma ayfa ayfe kattati hamisilen beethtoosona heyssatikka keeshen yegettidayssati leemiswaasse barbare abkadooseynne heyssa heyssa malati beettishe de'oozona

ha misilizan beettiza dumma dumma paapayetinne maangoti heyssa danka muuzetinne hara hara aybaayfe katha qommoti bayzethanas doorethidi ba bessan bessan shiiqidayssi beeththosona.

dumma dumma ayfaayfetinne unkotiya kattha donoti ha misilen beettosona heyssatappeka leemisos akadoose hara qasse ayfaayfeti zaytoone karootenne heyssa heyssa malati beettishe de7oosa

Ha misle betiza issi atuma asi yafara kesishe betese ha asika hathay bita mecena mala woyko katha morena mala mayaparara bana mala yafara kesishe des

Ha misilen betizay aze giko dumma dumma woyko cora asati issipe shiqidi katha zeranasi maro kesishe betosona hayisatupeka issi assi zabba oyikidi bokanasi hannishe dess.

Ha misilen betizays aaze giikon issi Mitha ciisha ba oykidi zambilezan yegashe de'iza yelagaya beetawusi , ha yelagiyaka maxa maxa ba ehido misha zambilen naaqashe beetawusi.

ha misilizan beettiza puutiya tokkishe deiza zo7o kanatera maa7ida issi yelagay beettishe deees ha yelagappe sinte baggarakka cora hara asatinne ha macana yiyakka a xeellaza i ooththidayssadan ooththashe beettoa

Ha misileen beettiza issi wolqama aaho zeemba gateza goyshe beettiya kaameti de'oosona hayssatuppeka sinthe baggara wolqama biithay beeththena woray de'ees

Ha misilen beeththiza issi yelaga na7iya de7awus; ha yelagiyakka bar zokkon keeshe ba7ada miththa ayfetha maxa maxada he keeshezan kunththada soo ekkada efashe diyara beeththawus.

Katha zerethan erancha gidida asati issipe shiiqidi hokkidi katha ayfe yeggishe beeththosona ha asatikka hokkidi yeggayssi woykko aaza ooththizo giikko yafaran badalaza moogishe beeththoosona.

ha misilen beettizay aazey giikko tumma dzumma meray tiza ciishshati de7oosona hayssatuppeka leemiswaassi booththa ciishshay zo7o ciishshaynne heyssa heessa malati beethtishe de7oosona

ha misilen beettizay aazey giikko dumma dumma puuti sido mithasi gakkidi wora medhetidi dizayssati beettishe de7oosona hayssatuppeka ciisha ciiyidayssata maxidi ha ehishe diza naay beetthees

hammisilizan beettiza cora asati ze7oosona heyssatappeka issoti issoti banta oyqido miishara ufayexishenne miicishe demmoos heyssatappe sinthe baggan eqqida issiniya aybakko kathata yeggiyo miishan yeggada ha gaaren laagashe beettawus

ha misilezan beettizay aaze giikko dumma dumma maatasinne mithasi mokkizo katama daaniza bessay beethtishe deees ha bessappeka sinthe baggara duge efiza ogezi beettishe deees

Ha misilezan beettiza undenna asati banta kushen katha zeriyo miishanne zera naas oyqqidi beettidi de7oosona hayssatikka banta zera naas oyqqido woykko halchido biittazan eqqidi ha xeellishe de7oosona.

Mita shukidi xawula qalamezan tiyzi ha'i nu asay medhizo woykko ha wodiya kooththay ha misilen beeththishe deees ha kooththappe garsa baggara maatay mokkidayssikka beeththishe deees.

ha misilen beettiza issi yelaga mishiriya de'awus ha yelaga mishiriyakka ba kushezaan mithappe puuthiza woykko ciiyida ciishsha oyqada xeellada heyssan malalethashe de'awus

Ha misileza bolla beettiza dan'o doozatuppe issuwa gidiza tuke keehippe woratizi de'ees. ha woratiza tuke ayfekka maxishe beettiza oyddu gidiza asati de'oosona.

ha misilezan beettizay aazey giikko issi cupu gida mita gidtu mokkiza wolqama hanotan diccishe diza maatay beettees ha maatappe sinthe baggara issi keeththay beettishe deees

Hamisilen beettizay aazey giikko issi wolqama demba biithan biithe goyshe diza kaamee de'ees hakaame goyiza bessaykka kath ha'i cakethi ekkido soho gidees.

Woqama demba bitan mokiza worat be'ishe de'osona, ha worayka dumma dumma mitha qomot de'shn entiaka shakid gidora efiza ogey ha misilen betishe de'es.

Ha misilen betiza galal'o mala kanatere mayiza issi yelagi ekiza atuma asi hamutizay ha misilen betes ha asapeka guye bagara dhoqan xeliyode salo bolla shari betishe de'es

Ha missilezan bettiza issi wolqqama googiya woykko shafa haththay de7es ha shafa haththape bolla baggara asa nati pinans medhdhetida zarphpheyka betishe de7es.

Ha misilen beettizay aaze giikko issi bulqoti ekkiza haaththay goggiyayssi beettishe de'es. Ha haaththappe gaxa baggara aazi de'ize giikko maatatinne miththati beettishe de'osona.

Ha misilezan betizay aaze gidikoni dumma dumma go'asinne mithaza ushanasi , heysadanka puuteta haatha ushanasi haatha oykanasi giidi bookido gandazi beetishe de'es.

Ha missilen bettiza cora asati de'oosona heyisatappeka macca asatinne attuma asati issippe shiqqidi goyiyo oosa woyikko goshsha watti goyanakko zorettishe bettosona.

ha misilen betizay aze giikko issi wolqama demba biitay betees, ha demba biitaka waaro kessidi izaara haaththay baana malanne tokanas puute giigissido sohoy de'es.

nam7u asati ha misilen beethtishe de7osona he asatikka santha woykko gumbo santha maara oychizi tokkizi inta giddo haaththa waarora yeddidayssata

Ha misilen beeththizay aazee giikko issi wolqqaama haaththey beeththishe de7ees; ha haaththaykka bulqothidayssanne goggishe dizayssa gidishin haaththappe gaxi baggaara wolqqaama woraynne maathathi beeththishe de7oosona.

Ha misiilezan betiiza oyddu attumma assati de'oosona hessattappe guye baggara wolqama haaththa missatiizabi betees ha aasattufeka issoy ha xeellishshe de'ees

issi abbappe sinthe baggara heedzdzu asati eqqidayssati beettoosona ha asatuppeka nam7ati atthu maageta gidishin giddon eti dooddido macarakka beeththashe de7owus

Ha misilezan beettizay aaze giikko cora asati issoy issuwara shiiqidi waati ooththan waati laammane yaagidi zoretishe demmoos hayssatuppeka doothoriya aabi ahametikka heyssa danka xoqa bessan bessan diza kawo oosanchati zoretan gaageti uttidosana.

Cora kawo oosanchatinne issi issi goshshanchati issipe gididi denba biittara he mettishe de7oosona ha asatikka he mettishe diza biithan issi maatinne deennayssi beettees.

Cora yela ga asatinne cimasay issipe shiiqidi baynta tokkanaas giigissido soho bishe beettosona ha asatikka puute tokkanaas akaabaza oyqqidi beettishe de7oosona.

Daro wolqama mitatu giddon eqqidi salo kushiya baaga micidi woossishe dizaa issi attumasi ha misilen beettees ha asappe sinthe baggarakka dumma dumma mitati beettishe de'osona.

ha misilen beettiza cora asatinne kawo oosanchati de7oosona heyssatuppeka doothoriya aawi aha medinne huphesan huphesan diza asati issipe ha hemetishe de7oosona

Coora asati issoy issora shiiqi zoretiidi banttasoppe banttasoppe doorssa ekki ehiidi woddoron qachchidi oyqqidayssati ha missilen nu xeelizayssan bettishe de'ossona.

Dumma dumma meray diza miizati maata issippee mishe doosona.ha miizatappe heni baggara wolqama woray beettishe de7ees.

Dumma dumma Medhay diza soo medosati ha misilezan beeti utidosona , hesappe puncabure woy boothanne karethay dizayne zo'o miziya betashe de'osona .

Ha missilen bethizay azze gikko wolqama xoqqu giza dere bethishe de'es. Ha derayppe sintha bagara issi demba bithan mokizza maathazinne mithazi de'ossona.

Ha missilen bettizay soho meddosappe issuwa giddiza kuutoy de7es ha kuutozika dumma dumma go7as peiyayssa giidishin lemissos phuuphphuliya bayzikko mishshsha hessadanka haara go7as asa naatus pe7es.

Ha misilezan betiza kutuwa heemanasi giidi asa nati keethazan oothid medhizo shaaley ha misilen beetesi, ha shaaleza gidonka daro kutoti de'ikonne enta mizanasinne eti danas lo'iza soho inje gidiza boota keexidaysi asa nata gidosi.

Dumma dumma soo medosati ha misilen beettosona heyssatikka maaththa miiza hara booratanne heyssa heyssa malati de'osona. Gidikkokka issi miiziya biitta ba hupgphen woththada zaqullada woykko ichchidaara beettashe de'awus.

Miizzaa bayziyo giyan cora asay issoy issuwaara shammishenne bayzzishe beeththoosona;hayssathappekka issi aththuma asi ha gaxaara wodoro boora kacen yeggidi ba kushen xaaxi oyqqidi koxe adde oyqqi des.

Dzumma dzumma kuththosa henththan ereththiza issi yelaga mishiriya de7awus; ha yelagiyakka kuththothayoo miyooba yeggada issoy issuwaara sugeththiyaagetha mizashe de7awus.

So medoosati issipe shiiqidi keeththa malatiza bolla baggay awappe naaganassi micetiza shara giddon beettosona. Hayssatikka leemiswas dorssay deeshshaynne heyssa heyssa malati beettoosona.

dumma dumma so medoosata hee manas wudiyan laaggidi efishe diza issi yelagay beettees ha yelagaykka efiza miizatuppe issoti issoti dorsay deeshshaynne heyssa heessa malati issoy issora sugettishe beettosona

mehiya henthan erettiza asati bantaso medoosata shiishshidi katta mizishenne haaththa ushshishe demmoos hayssatuppeka sinthe baggara de7iza issi mishiriya aaza ootthoze giikko dorsiyo kathe mizashe beettos

ha misilezan beettizay aaze giikko meray punca bure gidiza woykko karetha meraynne booththa meray diza issi orde woykko wogka miiziya beethashe de7awus hamiziyakka dirsa gidzdzoora woykko magaza gidzdzoora ba qoodhe yettaza maate mashe beeththawus

dumma dumma some doossata issife shiishshidi woykko heera mehetara shiishshidi wudiyan heemmana efishe diza nam7u asati ha misilen beethtishe de7oosona ha miizatikka woykko deeshay dorsaynne issoy issoyra sugettiza meheti beethtishe de7oosona

Ha misilen beettizay aazey giikko some doossatuppe issua gidiza deeshsha yaagiyoge beettishe deees ha deeshshazikka maate woykko bonco mishe demmoos

Ha misilen beettizay aaze giikko dumma dumma somme doossati beeththosona heyssatappeka leemiswaassi deeshshay dorsaynne harati beethtishe de'oosona henthaka he mishe diza asati ze'oosona

ha misilen beettiza issi yelaga ekkiya mishiriya de7awus ha mishirieppe sinthe baggara namu kuththusi haaththa uyishe beeththoosonna etappe miiye baggara nam7u uuley deees

Ha misilen beettizay aaze giikko kutho xiikanassinne woykko heemmanas asa naati kessido shaale malatiza keeththan kuttozi beettosonna ha kuttozikka maanas entahu eti mizayssa ha soho olizo ga maxi maxi kuttozi mishe de'oosona.

wolqama mithi hamisilen beettishe de7ees hamitha giddonka woykko kuwan eqqida meheti nne e deeshati beettishe de7oosona hayssatikka awappe kuwakko shiiqi eqqidosona

ha misilen beettizay aaze giikko dumma dumma so medosatuppe issua gidiza dorsay beettishe deees ha dorsaykka issoy issuara laacetishenne singetishe demmoos

dumma dumma soomme doossati ha misilen beettosona heyssatuppeka dariya baggati booththa meray deiza deeshshata gidishin hankotikka etaara issipe maata mishe beettosona

Daro meray deiza dumma dumma miizati ha misilen beethtoosona heyssatikka banta qoore qashettido sohon woykko kanthe naadan dirudo bessara yeddidi maate qoriqori ekkidi mishe beeththoosona

ha misilen beettizay aaze giikko issi wolqama xoqo giza zereye beettishe deees ha zeriyappe garse bagkara lo7iza ogen he metishe diza somme doossati beeththosona

Ha misilen beettiza cora asatuppe doorettiza kuthuwa henthan erettiza asati bantasoon heemizo woykko dichido kuttoza go'a demmishe beethetees heyssatuppeka leemiswasi phupulle baazezan yeggada uthiza issimshiriya beettowus

cora kuttoti issoy issuara zatettidi soo gelanas pengen eqqidosona heyssatappekka attuma addey issua hanko cora kuttoy ubbay mac aageta gidosona

Hezdu yelaga nati puute tokishe ha misilen betosona. Heysatupeka gidon uttida issi yelagay de'iya eta ubappe qiba na'a gididays utid woyko bittan wodh utidi tokizays betishe de'es.

Yafaran yafaran woyko citan citan tohetida kathat ha misilen betosona , hesatika lemisos donuwa,badala , gumbo santha h.h.m buro dicishe dizays betosona

Puute tokkishe beettiza hedzdzu asti ha misilen de7osona hessatuppekka gaxan gaxan diza nam7ati wozana gaththidayssa gidikkonne issi guutha na7ay etappe giddon geli tokkishe Beettees.

Ha misilen beetiza cora asati de'osona heysatapeka geye bagara wolqama demba biitay de'es ha demba biithape sintheko shiiqiyo wode woray beetishe de'es.

Karetha sasson bitha kunthidi a bolla haththa gujidi thokidi puthethi mokidayssathi bethishe deo'ssonna. Heyssatupeka lemisuwasi dumma dumma meray dizzayssathi deo'ssonna.

Ha misilezan beetizay aaze gikko banta yafaran yafaran woykko cugan cugan toyetiza puuteti beetishe de'osonna; hayssatappeka giddora epiza ogeykka de'es.

Dandho dozathuppe isswa gidishin tokiko assa naththa diccidi daro goo' imiya abkadosiya giyo mithay ha missilen bethess. Ha missilen dizza abkadossepekka gidora gedene ha kanthisiza oge bethishe de'ss.

Dumma dumma maatatinne mithati diza dhoqi ekkiza woykko zumatiza biitay beetees. Ha biittazappeka ha baggara demba sohoy beetishe de'es.

ha misilin beettizay aazey giikko issi yelaga attu maasi beettees ha yelaga attu masikka ha7i wodiyan katha gaacidi xiille kessiya baburiya yaa giyo mashiniya sinthan eqqidi ha xeellishe deees

cora yelaga naatinne cimi ekkiza attu maasati maca hasatara ubbay shiiqidi issoy issuwara katha cakidoyssa qach qachizi bantha kushen oyqqidi issoy issuara dendido potozi beethtishe deees

Ha misilezan beettiza cora attu maasati puute tokkanas dendidie issoy issoyara kushe oyqetidi ooththoos yaagi zoretan sooppe yidi akaafaza oyqqidi tokkanawu bishe beettosona.

ha misilen beettiza heedzdzu asati de7oosona heyssatappeka issi maca mishiriya katha woykko gaashe ayfe bayzeshe beeththawus hanko nam7u attuma asati ippe shammanas wodhdhi uttidayssati beettishe de7oosona.

ha misilen beettizay aazee giikko dumma dumma katha qommoti woykko puutheti beethtishe de7oosona heyssatika banta bessan bessan dizayssa gidishin intika ciiyishe de7oosona

booththa kanaxera maa7ida issi yelaga attumasi uttidi puute tokkishe beettees ha yelaga asappe guye baggarakka okkidi tokkiza issi attumasinne heyssa danka hara cura asati tookkishe beettosona

wolqama aaho dembagaden haaththa ushshidi biitta akko shiishshidi madaban zerizo puuteta ehidi tokkanaassi biitta bookkishe beettiza akafi de7ees

Ha misilen beettiza issi orde cima mishiriya abaace oyqqidayssan katha woykko melidayssa cakashe beeththowus ha mishiriyakka attuma asappe guuxenna wolqay de'iyoga bessada woykko zaaburikke gencara ooththana giyayssan dendada ooththashe beetto.

nu gaammo biitta erisiya woga maayuya banthaqoorera yeggiza cora asati issipe shiiqidi puutiya tokkanas hemethishe beettosona ha asatuppeka dummatethan issoti issoti bantha qoorera ha mayuya yeggibookkona

Karetta saason biiththa kunthidi abolla haaththa gujjidi puuthe tokkidi lo'o hanotan dichchishe diza issi attuma asi ha misilen beettes ha asikka sharaba shoddi shinninne dumma dumma shuchchasha maxi maxi kessees.

dan7o doozatuppe woykko unkotiza katha qommotuppe issua gidiza gaalladunuwa bantha kushen oyqishe beettiza nam7u macati hamisilen de7oosona heyssatikka miicishe beettosona

ha misilezan beettizay aazey giikko issi zaro woykko adussa mithasi beethtishe de7oosona ha mithatuppeka sinthe baggara corathizi eqqiza asay beethtishe de7ees

Ha misilen beettizay aaze giikko dumma dumma dooza qommota asa naati sakaretas haason biithe kunthidi zeridi mokisidoyssati ha misilen beettishe de'oosona.

hammisi leezan beettizay aazee giikko issi ka7enna woykko tiya badalazi bayafaran yafaran zeretizayssi beethtishe deees ha thiya badalappe sinthe baggara adussa adussa gidiza mithasi eqqidayssati beethtishe de7oosona

cora asati ha misilen beethtishe de7osona ha asatikka aaza ooththanas woykko ooththishe diyona gidikko puutiya tokkidi ha7ikka tokkanas biitha bookkishe ne bookkido biitha sinthan eqqishe de7osona

ha misilin beettizay aaze giikko cora asati puuciya tokkanaasi issoy issuara xeesethi dendidi beettishe de7osona ha asatuppenka guye baggara issi issi adussa mitati beettishe de7oosona

Puutiya tossan erettiza issi yelaga attuma addezi uttizi puute tokkishe beettees ha addezikka tokkizo putiya suntay aaze giikko mango geetett xeygettes

Meha bolla payateththan anjetida boththa mayo maydi cora asat ha missileza bettosona. Hesappekka sinththen xera diza issi atuma asi betes.

Ha misilezan betizay aze gikon mehe bolla payatetha nagisiyo oosuwan anjetiza karetha mayo hupheppe gath to mayida issi atuma assiy betishe de'es, ha atuma asappeka miye bagara eqida hara asiyka betishe de'es.

Ha missilezan bettizayi aze gikko soo meddossatuppe issuwa giddiza hareyi betishshe de'es ha hariyakka cannanas ehiza hedzdzu attuma asati bettishe de'ossona.

mehiya bolla payateththa nagiisiyo oosuwan kawoppe anjjettiza woykko gooba geetettidi kiiza issi booththe ma'o may'ida asi deeshsha oyqqidi i bolla pitti pitti xeellishshe de'ees

Issi booththa maay7o gaththa may7ida issi attumasi ha misilen beettees. ha asikka mooretiza kaame lo7ethisheninne xeelishe de7ikkokka appe guye baggara asa caaniza kaamey eqqidi beettes.

Ha misile betiza cora asati de'osona heyssatappekka mehiya bolla payatetha naagisiya ooson anjettida asati coridi deikkokka issi miiziyo caddanas issoy issoara zoretishe beettosona

mehiya bolla payatetha naagisiyo oosoan anjetiza nam'u asati ha misilen beettosona heyssatappeka hini baggara de'iza issi asikka ha oosoan anjetikkonne oosowa xeelo xalla xeelishe beettees

dumma dumma guxunetanne kattha woriza sharafata xayssanas medhetiza jarkane giigiza kemikaaley hamisilen beettishe de7ees

Medosatu bolla bayatetha naagisiyo ooson kawoppe anjettiza booththa koote maay7ida issi attu maasi ha misilen beettees ha asappe sinthe baggara cora asasikka a ooso xeellishe de7oosona.

Ha misilen beettiza nam'u asati de'oosona heyssatappeka issoy mehiya bolla bayatetha naagisiyo ooson anjetiza issi gooba asa gidees ha asikka paraayo bolla bagga oyqqi oyqi xeellishe deees.

medosatu bolla payotetha naagisiyo oosuwan anjettida issi cima attumasi ha misilen beeththishe deees appe sinthe baggara bakana bessanas ehiza guutha naaykka beethtishe deees

Mehiya payatetha naagisiyo ooson anjettida issi booththe maay'o maay'ida asi zirsara mokkidi issi karexa ekkiza miiza caddishe beettees.

ha misilezan beettizay aazay giikko jumma jumma gamma meetuppe issua gidiza paray beethtishe deees habarakka ba kushen oyqisa issi attuma asi beethtishe deees

Ha misilen beettiza dumma dumma some doosata laangidi ha ehishe dizaa asati beetthosona heyssatikka leemisos hariya maatha miiza booratanne heyssa heyssa malata laaggishe beetthoson.

Mehiya payatetha naagisiyo ooson anjettida issi cima attuma asi ha misilen beethtishe deees ha asikka ba sintan utisidi cora asata tamarsishenne mehiya payatetha naagiyo woga odishe deees

ha misilen beettizay aaze giikko dumma dzumma some doossati beettishe de7oosona heyssatikka leemisowas deesha dorsa maata miiza booranne heyssa heyssa malati ubbay issipe shiiqidi beettishe de7o

Wolqama aba Hatha gidon hamutishe bettiza dumma dumma wora medosati yayo dangarsa gizo Giza wora medoti betishe de'es. Ha dangarsaza qodayka hezhu gididi betosona.

Qoore bollara keehippe adussa giddizo ayi mithanne bolla huphiyara ganixxi ganixxi danidayiya wora medosatuppe issuwa giddiyaza nu topiyan betiza medosayi ha misilen beetishe dees.

Ha misilezan beeththizay aazee giikko wolqqaama abbay de7ees; ha abbappe kiyiza booththa meray diza haylaasho marikka haa simmi ichchidi beeththishee de7ees.

Ha misslezan bettizay aaze giiko ubba do'as kawo gidiza danggara yagiyo woykko danggarssa yagiyo ossine yayenna wora medossay betishshe de'es.

Dumma dumma wora medosati tophphiyan de'osonna; hessatupeka haa xeelishin beetiza haa simiida worazi woykko ba kace dhoqqu oothidi mirqizayssi issuwa gidees.

Haththa bolla uyiddi darota de'iya hayilashsho yagiyo bollayi kehippe qacciyo medosayi bettishshe de'ees.ha medosayikka baa donaza kehippe haniggid haa simmi eqqides.

toopphiyan wora medoosatuppe issua gidiza qoodhe keehippe adussa gidizo issi woda medoosay ha misilen beeththishe deees ha woda medoosappe sinthe baggara issi acceth woykko shuchchath ekkida biithay deees

Ha misilin beettiza issi wolqama do'i deees hamedoosappe sinthe baggara gatTay oykko maatay melidayssi beettishe deees.

Nam7u wora medoosati issoy issuwara sugetishen woykko waarettishe beettosona. Heyssatappeka sinthe baggara hara wora medoosati hokkidi maate mishe demmoos.

ke'hippe puulattiza sooho kiya eqqada ba caalateththara ha xeellashshe de'iza issi eceriiyo yaagiyo medoosiya betashshe de'awus ha medooseyokka guye goynayn ke'hippe aduqidayssa gidishin ha taana xeellashshe bettawus

wora medoossa ubbayo aawanne kawo gidiza gaammu7a yaagiyo issi wolqama do7ay hamisilen beettishe te7ees hagammoyka keehibe ceeygidayssa gidishin ba ayfe xeelo ixin ba doona shiishi ekkanas metoosetidi ha simmi ekkides

Gatha giddon yuuyidi deiya wora me doosatuppe issua gidiza genesiyo woykko gen'a yaagiyo wora medoosay ha misilen beethtishe de'ees

Ha misilen beettizay aaze giikko dumma dumma wora medoosati beettishe de'osona. Ha issataka malatishe dizaa issi attuma asi ha misilen beettishe dees.

Issi shuchchattiza biittan he metishe deiza worakanay deees haworakanaykka worame doossatuppe issua gidishin daro wode i aqiza sohoy bazzotida heerana.

ha misilen beettiza toophiyan deiya al7ho medoosatuppe issua gidiza miyala yaagiyo haaththa heerappe kichenna medoosiya beeththashe deawus hamedoosiyakka diza heeray shuchchay de7iza haaththa bolla eqqada beeththawus

ha misilen beettizay aaze giikko issi wolqama maata biithan deiya wora medoosatuppe issua gidiza worakana yaagiyo do7ay beettishe deees

issi maatay baynna away pale awaxiyo sowan de7iya maahiya yaagiyo wora medoosay hamisilen beethtishe deees heyssatappeka issoy zaqulidi issoy asa zan duliyan uttidi pude beettishe deees

Nu gaammo biittan daroto beettiza do'atuppe issua gidiza maahiya yaagiyo keehippe wolqama hanotan eesosethay diza wora medoosay ha misilen beettishe deees.

Ha misilen beettiza issi kace keehippe adussa gidizonne ballay diza worame doosiya beeththashe de'awus ha worame dooseppekka miye baggara wolqama woray beettishe deees.

Wora medoosatoppe issua gidiza zaro wode kananne heyssada heyssadan so medoosata gooji oyqqiti miya godariya yaagiyo issi do'ay hamisilen beeththishe deees

wolqama denba biittan mokkiza maatay beettishe deees ha maata giddonka eqqiza woda medosatuppe issua gidizayssi ha congurgo gara xeellashe beeththawus

daro wode toophiyan haaththan de7i wogan eretiya aduonay keehippe aahu gidido bollay qaaciyo wora medoosatu sheeshay beettishe deees ha wora medoosaykka haaththappe kiidi hasaxiyan awaho ishe beetthees